Ha saatiyaan toophphiyaa kaallaydda diyoo dimokiraase maatay deretettaa ayssiidi diyaa baalotaa yamee deretettaa immido la"atettaa maatay gita gidiyoo gishshawu deretettay ha baalotaa yamiyaa dooranayoo aynne guye gookko.